A al’adar hausawa. Shayarwa ya wuci ciyar da yaro kawai. aikine mai tsarki. Mai cike da al’adu, da mahimmanchin ruhi. Cholesterol, wato nono na farko. Ana daukansa wata niˀimace daga Allah. Kuma shayarwa sau dayawa, wani aikine na game gari. Inda mata suke taimakon juna, a tafiyarsu na raino. Matan hausawa sunyi imani. Cewa cin abinci da motsin zuciyar uwa. Na iya shafan nononta. Don haka suna bada shawarar cin abinci, irin su gero dawa. Da dai dabino don tallafawa shayarwar. Haka ana kallon, ahaka ana kallon shayarwa. A matsayin wata alamace. Ta kyautatawar uwa. Hanyace na nuna kauna da kulawa ga yaro. Kuma anyi imani da cewa. Yana maganin cututtuka. Kamar gudawa, da zazzabi. A al’adar hausawa, shayar da jariri. Hanyace ta ƙarfafa don kon zumunci. Tsakanin uwa da ˀyaˀyan ta. A al’adance, al’adace me kima. Da daukaka mai raya jiki da ruhi. Shayar da nono al’adar hausawa, abune mai tsarki.

An yi amfani da magungunan gargajiya tsawon ƙarni don magance yanayin kiwon lafiya daban-daban, Sau da yawa ta yin amfa ni da magungunan na yanayi da kuma ta cikakkun hanyoyi, duk da haka an yi muhawara game da tasiri da kuma amincinsa, wasu suna jayayya cewa maganin gargajiya yana bada wata hanya ta musamman da kuma al’ada ga kiwon lafiya, yayin da wasu suke da’awar cewa, ba shi da shaidar kimiyya kuma yana iya zama cutarwa, to me ye ra’ayoyikanku a kan maganin gargajiya? Shin ya kamata a haɗa shi cikin tsarin kiwon lafiya na zamani? Ko yana da haɗari mai girma? Ku yi la’akari da fa’idodi da kuma koma bayaa a kan magungunan gargajiya da kuka taɓa amfani da shi, kuma sai ku raba ra’ayoyinku game da rawar da maganin gargajiya ke takawa a fannin kiwon lafiya a yau,

Barkanmu da war haka, a yau za mu tattauna tsaftace rauni. Idan za a tsaftace rauni mataki na farko shi ne wanke hannu, kafin da bayan wan tsaftace rauni, sai a wanke hannu sosai da sabulu sa ruwa mai tsarki. Wnnan zai hana shigar ƙwayoyin cuta a cikin rauni. Mataki na biyu, kurkura da ruwa. idan zai yiwu a yi amfani da ruwa mai tsarki dake gudana daga fanfo. A riƙe ruwannan a kan raunin na tsawon miti biyar ko fiye da haka. Wannan zai taimaka wurin cire datti, tarkace da kuma ƙwayoyin cuta daga jikin rauni. Mataki na uku shi ne tsaftace wurin kewayan raunin. Idan akwai datti a kusa da raunin za a iya amfani da sabulu mai laushi dan tsaftate wurin. Kar a sha sabulu kai tsaye a cikin raunin,. Mataki na huɗu, yin amfani da maganin anty safety. Bayan tsaftacewa da ruwa za a iya amfani da maganin anty safetif don taimakawa awjen kasha ƙwayoyin cuta. Shafa maganin anty safetif a kusa da raunin ba a ciki ba. Abu ai mahimmanci a nan, kar a taɓa yin amfani da hydrogen pereoxide ko kuma iroden a kan rauni. Waɗannan magungunan su iya ɓata tissue, kuma iya jinkirtar da waraka. Iadan rauni yana da zurfi ko kuma akwai buƙatan da suka, akwai wuraren da suka tsage a ciki, kar ka yi ƙoƙarin cire tarkacen da suke ciki, ka je asibiti dandanan. Bayan tsaftacewa rufe raunin da zane mai tsarki na bandeji domin kare domin kare raunin daga datti da sauran abubuwa, janza bangejin a kai akai, domin kiyaye tsafta.

Cutar tarin fuka cutane dake shafar miliyoyin mutane a duniya, cutace mai tsanani da zata iyya kawo matsala idan ba’a kula da itta ba bakteriyon mikuro bakteriyon tubakulosis ne ke haifar da wannan ciwon. Wanda ke yaɗuwa ta iska lokacin da mai cutan yayi tari ko a tishawa ko kuma Magana. Mutane dake dake da raunin garkuwan jiki Kaman masu ƙanjmau su sukafi kamuwa da tarin fuka. Alamomin tarin fuka na iyya zuwa da sauƙi kuma suna iyya haɗawa da ciwon ƙirji, gajiya, rama harda zazzaɓi idan ba’a kula da itta ba tarin fuka na iyya mummunar matsaloli kamar lalacewar hunhu, lalacewar koda harma da mutuwa abun farin cikin shine ana iyya magance tarin fukan. Magance tarin fuka ina iyya yinta ne ta hanyar amfani da magungunan rigakafi, a haƙikani idan akayi mafani dashi maganin yadda ya kamata wayancin mutane sukan warke daga cutan. Dukda haka dai maganin yana ɗau tsawon lokaci Kaman watanni kafun asamu inda akeso, kuma asamu inda a keso. Kuma abu mai mahimmanci ne a kammala cikakken tsarin maganin dan a tabbatar da warkewa. Idan kuna zarji kunada tarin fuka ko kuma idan kuka kusance masu cutan abune mai mahimmanci ku tuntunɓi likita anan take. Dan ganewa asali da magance cutan na gaggawa zai iyya tasiri daga farfaɗowa daga tarin fuka, cutar tarin fuka dai cutane mai matsanani amma anna iyya magance ta muhaɗakai domin magance cutar tarin fuka.

Fahimta shi ne tushen haɗin gwiwa tausayawa da haɓaka, ita ce gadan da take tattare da giɓin dake tsakanin mutane, al’adu da ra’ayoyi, amma fa ita fahimta ba a kodayaushe take zuwa da sauƙi ba, tana da buƙatan ƙoƙari da kuma haƙurin mu. Shi fahimta yana nufin mutum ya ajiye tunaninsa da kuma son zuciya, da kuma yanda mutum ya kasance mai maraba da sabbin tunani da kwarewa, a duk lokacin da muka luzumci yin fahimta za mu fara ganin duniya a cikin sabon haske, mu gano cewa bambance-bambancen mu ba rauni ba ne, mu koyi fahimtar ra’ayoyin juna domin samun cigaba mai ɗaurewa. Fahimta ba kawai game da sani gaskiya ko ƙidaya ba ne ya haɗa da haɗin gwiwa, wasu matakai masu zurfi kamar tausayawa, taimakekeniya, nuna ƙauna. Saboda haka mu sanya fahimta a gaba ka da a yi hukunci gabanin sauraro, nemi sabbin hanyoyin kwarewa da kuma hangen nesa, ku kasance masu iya nuna tausayi, kulawa da jikai a rayuwanmu ta yau da kullum.

A lokacin da ya zo ga yin zaƃin abinci mai kyau fahimtar alamomin abinci abu ne mai fa’ida, amma tare da bayanai masu yawa da ake tarawa a kan ƙananan ledoji, alaman yana da wuyar ganewa Abubuwan kulawa a kan ledojin abinci sun haɗa da lissafin adadin yawan kayan abincin da ke ba da kuzari da kuma abubuwan gina jiki da ke cikin kowace hidima Abu na gaba da za a kula shi ne a yi duba da girma ko ƙasƙancin sinadarai masu mahimmanci a mafi akasarin lokaci kayan abinci suna ɗauke ne da jerin ab; da jerin abubuwa da ke iya ƙara mana sikari da ɗanɗano na wucin gadi da dai kuma abubuwa na kiyayewa, domin haka ku zaƃi abincin da ke da ƙananan abubuwa da kuka iya ganewa, a ƙarshe dai ku kula da da’awar kiwon lafiya da takaddar shaida. Kalamomi kamar na halarta na iya zama abin sha’awa amma fa ba ko da yaushe suke da garanti ba, ta hanyar ɗaukar lokaci don fahimtan alamomin abinci za ku iya samun damar yin zaƃi game da abincin da kuke ci, ku tuna cin abinci mai kyau shi ne kawai lakabin nesa.

Shin kun taƃa fuskantar wata alama mai ban mamaki a kan abin da ke faruwa da jikinku? Alamomi da ba a saba gani ba na iya zama marasa daɗi amma yana da mahimmanci a kula da su wasu alamomi da ba a saba da su ba da ya kama da da ya kamata a lura da su sun haɗa da lanƙwasar gaƃa, canje-canje kwatsam a gani ko ji da rama ko ƙiba Sauran alamomin da ba a saba gani ba na iya haɗawa da canje-canjen fata irin su ƙuraje da ba a saba gani ba ko kuma batutuwan ciki kamar kumburin ciki ko ciwon ciki idan kuna fuskantar ɗaya daga cikin waɗannan alamomi, yana da mahimmanci ku tuntuƃi ƙwararrun ma’aikatan kiwon lafiya za su iya taimakawa wajen gano ahinin dalili da kuma samar da wani shiri dan magance matsalan. Ku tuna dai, jikinku na musamman ne, kuma alamomi da ba a saba da su ba suna iya zama alamar yanayin da ke ciki, kada ku yi watsi da su, ku ɗau mataki kuma ku nemi likita.

Taimaka wajen ceto miliyoyin rayuwa a duniya hanyan ingantar da wayar da kan jama’a da kuma ɗaukan matakan waɗanan kamfen na taimakawa wajen haɗa yaɗuwannan cututtuka daga ƙoƙarin kawar da cutan shan inna zuwa shirye shiryen kawar da kyenda, da rubella kamfen na alluran rigakafi sun samu cigaba sosai wajen shawon kan cuta da kuma kawar da cututtuka da za a iya rigakafinsu. Amma da sauran aiki a gaba, al’ummomi da dama a duniya ba su da daman samun alluran rigakafin wanda hakan ya sa za su zama masu zama da ɓarkewan annoba, wannan shi ne dalili da yasa yanada mahinmanci a tallafama wa alluran rigakafi. Ta hanyan yin aiki tare za mu iya ƙara yawan maganin rigakafi mu kuma rage yaɗuwar cututtuka da kuma ƙare mutane masu rauni dan haka mu haɗa ƙarfi da ƙarfe dan inganta wayar da kan al’umma da tallafawa ƙoƙarin rigakafi dan samar da lafiya da kowa.

An tabbatar da cewa alluran rigakafi suna da aminci da kuma tasiri amma har yanzu tastsuniyoyi nada rashin fahimta na kewaye da su. Bari mu daidaita misalan rashin fahimta labari na ɗaya alluran rigakafi na haifar da otizin, a gaskiyan magana yawancin bincike suna da wata alaƙa tsakanin alluran rigakafi da otizin, labari na biyu, alluran rigakafi na ɗauke da sinadarai masu guba, a zahiri alluran rigakafi na ɗauke da ƙananan sinadarai kamar su fomadahai da al’miniyom waɗanda jiki ke iya sarrafa cikin aminci. Labari na uku alluran rigakafi, suna cike da garkuwan jiki, gaskiya a zahri alluran rigakafi suna taimakawa wajen ƙarfafa garkuwan jiki. Labari na huɗu alluran rigakafi na yara ne kawai, gaskiya alluran rigakafi na da mahinmanci ga mutane masu shekaru daban-daban, kuma suna iya ba da kariya ga cututtuka kaman mura, ciwon huhu, dashin gyale. Ka da ka bari tatsuniyoyi da rashin fahimta su hana ka kare kanka da kuma masoyanka, ka samu gaskiyar labari a yi alluran rigakafi kuma a kasance cikin ƙoshin lafiya.

Assalamu alaikum jama’a. Ayau dai zamu tattauna jadawalin rigakafin yara. Ya kamata mu sani cewa rigakafin yara nada mahimmanci sosai, ga kuma jadawalin yadda za a dinga bayar da rigakafin. A lokaci aihuwa za a ba jariri rigakafin cutar sankarau dana haifatatis b. A watan farko za ba jariri rigakafin (BCJ) don kare shi daga cutar tarin fuka, da kuma (OPB) don cutan foliyo. A sati na shida za a sake ba jaririn rigakafin foliyo da kuma rigakafin (DPT)wanda ke kareshi daga cututukan diftira ,difteriya da tatanos. Za a kuma bashi rigakafin cutar haifataitis na biyu. A wata na uku za a ka, sake bashi rigakafin foliyo da (DPT) a karo na biyu. A wata na huɗu za a sake bashi rigakafin foliyo da (DPT) a karo na uku tare da rigakafi haifataitis B na karshe. A wata na tara za a bashi rigakafin ƙyanda da zazzaɓin rawaya. Yana da mahimmanci abi wannan jadawalin yadda ya kamata kuma a riƙeta duk wani rigakafi a asibiti ko kuma cibiyar kiwon lafiya mafi kusa daku, ku tuna, rigakafi yana kare yaranmu daga cututuka masu tsanani, don haka kada ku bari wani lokaci ya wuce ba tare kun kai yaranku asibiti ba. Idan kuna da wata tambaya ku tambayi ma’aikatan kiwon lafiya nan na gana daku. Allah ya kiyayye ya kuma ƙara mana lafiya. Ameen.

Assalamu alaikum jama’a ina so inyi magana daku ne game da rigakafi da muhimmancinsa ga lafiyarmu. Rigakafi wani abu ne da likitoci ke bayarwa don kare mutane daga cututuka masu tsanani. Kamar yanda muke sanya riga don kare kanmu daga sanyi, to haka rigakafi ke karemu daga cututuka. To mene ne rigakafi? Rigakafi magani ne wanda ke taimawa jikinmu gina kariya daga cututuka, yana aiki ta wurin horar da jikinmu yadda ze yaki cututuka kafin su dame mu. Misali, Akwai rigakafin cutar shan inna, rigakafin cutar foliyo, rigakafin cutar tarin fuka, da dai sauransu. Duk wadannan rigakafin suna taimakawa wajen kawo ƙarshen cututuka da yawa a ƙasarmu. Yana da mahimmanci ku sani cewa duk rigakafi da ake bayarwa sun bi matakai na tsaro, kuma an gwadasu sosai kafin a amince dasu, kuma mafi yawan rigakafi basa haifar da matsala ko rashin lafiya. Yau da gobe muna da daman samun wannan rigakafin kyauta a asibiti da cibiyoyin kiwon lafiya na gomnati dake kusa damu. Saboda haka ya kamata muyi amfani da wannan damar don kare kanmu da ‘ya’yanmu. Kada kubar wa’yansu su ruɗeku game ga rigakafi, idan kuna da ka ko tambaya ku tambayi likitoci ko ma’aikanta lafiya na kusa daku. Ku tuna rigakafi yana ceton rayika a akasari lokaci kuma yafi sauƙi fiye da jinya. Allah ya kare kuma ya bamu lafiya.

Shin kuna gwagwarmaya don rage kiɓa!? Ko kuma kula da salon rayuwa mai kyau? Kodashike a rayuwanmu ta yau, ana iya samun nau’in abinci masu gyaran jiki, da hanyoyi na rage kiɓa da gaggawa, amma fa ku sani, yana iya zama abu me wuya a san daga inda za a fara. Tun a yau, bari mu mayar da hankali, a kan hanyoyin rage kiɓa me daurewa. Ta farko dai shi ne tsarin cin abinci me lafiya. Wacce ta haɗa da cin ishasshen abinci mai gina jiki, haɗa da cin hatsi, kuma cin maiƙo mai lafiya. Harila yau, mutum ya nufi shan ruwa, a ƙalla gilashi takwas a rana. Sa’annan yana da matuƙan amfani, a kiyaye cin abinci da aka sarrafa daga sukari. To a yanzu ina son ku yi nazari, a kan halin cin abincinku na yanzu. Shin wani abinci ne, ko abin sha ne me cutar da lafiya, da za ku iya ragewa. Sa’annan wani abinci ne masu gina jiki, da za ku iya ƙarawa a cikin abinciku.. Ku sani dai masana kiwon lafiya sun ce, abincinku maganinku!

Assalamu alaikum. Mata masu juna biyu yau zan yi maku bayani kan lokukutan da ya kamata ku je ku ga likita yayin da kuke da juna biyu. Duk mace mai juna biyu ya kamata ta je asibiti nan take lokacin da ta gane tana da ciki ko da kuwa tana jin lafiya. Wannan zai taimaka wajan sanin lafiyarta da ta yaro. Ga lokukutan da ya kamata ku gaggauta zuwa asibiti. idan kun ga wani daga cikin waɗannan alamomi na ɗaya jini ya fito koda kaɗan ne. Na biyu ciwon kai mai tsanani da dumamar gani. Na uku zazzaɓi mai tsanani. Na huɗu ciwon ciki mai tsanani. Na biyar ruwa ya fito kafin lokaci. Na shida kumburin fuska, hannayen, ko ƙafafuwa. Na bakwai ƙarancin motsin yaro a cikin ciki. Na takwa jin ciwon mara mai tsanani. Na tara amai mai yawa da rashin iya cin abinci. Na goma jin jiri a gaggawa kafin lokaci. Ku tuna ya kamata ku je don gwaji a asibiti sau huɗu a lokacin ciki. A lokaci na farko shi ne a wata na farko, zuwa wata na uku. Karo na biyu a watanni na huɗu zuwa na shida. A karo na uku a watanni na bakwai dai dai. A karo na huɗu kuma a wata na takwas zuwa tara. Kada ku jira sai matsala girma yayi girma kafin ku nemi taimako. Mace mai ciki tana buƙatan kulawa ta musanman. Ya kamata ku riƙe shan maganin ƙarin jini da vitamin da likita ya ba ku. Ku ci abinci mai gina jiki kuma ku huta sosai. Idan baku da kuɗin zuwa asibiti akwai cibiyoyin kiwon lafiya na gwamnati da ke ba da taimako kyauta ga mata masu ciki. Ku tuna lafiyan ku da ta jaririnku tana da mahimmanci. kada ku yi wata wata da lafiyarku. Allah ya baku sauki ya kuma kiyaye.

A arewacin Nijeriya mata na fuskantar cikas wajen gudanar da 'yancin cin gashin kansu na haihuwa. Hakan na iya haifar da rashin lafiya, ciki har da mace-macen mata masu juna bhyu, kuma da cututtuka da dama. Kowacce na da 'yancin yanke shawara game da lafiya ta haihuwarta. Wannan ya haɗa da samun cikakken kulawar lafiya, rigakafin hana haihuwa, da kuma amintaccen tsari na zubar da ciki domin ceto rayuwar mata da yake cikin hatsari. Amma ƙa'idojin al'adu da zamantakewa, sun hana mata 'yancin cin gashin kansu, da kuma kula da lafiyarsu. Auren yara, auren dole, da cin zarafin mata, kama daga marasa aure, kai har da mata masu aure na fuskantan cin zarafi daga mazajensu. To yanzu lokaci ya yi da za a ƙarfafa muryar mata, da ƴanmata a Arewacin Nijeriya. Dole ne mu ba da fifiko ga lafiyar haihuwa da haƙƙoƙinsu, kuma mu ƙalubalanci halayya da al'adu masu cutarwa. Tare za mu iya ƙirƙiran duniya inda mata da 'yanmata ke da 'yancin yanke shawara game da lafiyar haihuwa, da jin daɗin rayuwarsu. A haɓaka 'yancin kai na haihuwar mata a yau lokaci ne na canji.

Yoga na hutu wani ɓangare ne na yoga wanda ke mayar da hankali kan shaƙatawa da rage damuwa. A cikin yoga na hutu ana amfani da dabarbaru daban-daban kaman numfashi mai zurfi tunani da kuma motsa jiki na hankali dan taimakawa mutum ya samu kwanciyan hankali da sassauci. Wasu daga cikin fa’idojin yoga na hutu sun haɗa da rage damuwa, yoga na hutu na iya taimakawa wajen rage matakan damuwa da kuma inganta yanayin tunani, inganta bacci hutun yoga na iya taimakawa wajen inganta bacci da kuma rage matsalolin bacci, ƙarfafa karin garkuwan jiki hutun yoga na iya taimakawa wajen inganta aikin tsarin garkuwan jiki wanda zai iya taimakawa wajen kare mutum daga cututtuka. Rage ciwo, yoga na hutu na iya taimakawa wajen rage ciwon jiki musamman ciwon baya da ciwon kai, inganta lafiyar jiki, yoga na hutu na iya taimakawa wajen inganta lafiyar jiki gabaɗaya ta hanyar inganta sassauci ƙarfi da kuma daidaito idan kana da shawaran yin yoga na hutu yana da kyau ka fara neman jagorancin malamin yoga mai horo, malamin zai iya taimaka maka wajen koyan dabarbarun hutu da kuma tabbatar da cewa kana yin su da kyau.

Tsare garkuwan jiki abu ne da ke iya haɓɓaka lafiya da walwala ga bil Adama. Amma tare da salon rayuwar mutum na yau da kullum, yana sauƙi a iya watsi da lafiyar mu na rigakafi. A yau ku biyo ni domin in zayyano maku matakai guda uku masu sauƙi amma kuma masu ƙarfi domin haɓɓaka garkuwan jiki. Na farko it ace motsa jiki akai akai. Hakan na taimakawa wajen yaƙi da cututtuka da dama. Na biyu shi ne zama da hulɗa da mutanen arziki. Kyakkyawan zamantakewa na taka muhimmiyar rawa wajen kare garkuwan jiki na ɗan Adam. Masana sun amince da cewa hakan na iya rage damuwa da cutan ƙunci. Tsari na uku kuma na ƙarshe a yau ita ce yin nazari, shaƙatawa, da dai makamancinsu. Wa’innan tsarin na iya taimakawa wajen rage damuwa da cututtuka dake haihuwa ta hanyan ƙunci. Ta haɗa hanyoyi da na shawarce ku a yau, guda ukun nan, idan aka bi shi, a cikin ayyukan yau da kullum na mu, za ku iya kare garkuwan jikin ku. Ku kula da lafiyar jikin ku. Ku tuna da taken nan da ke cewa lafiya jari.

Kina tsammanin haihuwa, wannan shiri ne ga mace mai juna biyu a karo na farko. Sanin alamomin naƙudazai iya taimaka miki game da shiri domin haihuwa. Ga alamomi guda biyar da ke nuna cewa naƙuda ya kusa. Alama ta farko, tumbin za ta koma gab da cinyanki, tafiya ma zai zama da ƙyar. Alama ta biyu, ciwon mara akai akai. Hakan na iya zama mai tsanani ko kuma kamar nay au da gobe. Alama ta uku, ciwon mahaifa na iya ƙaruwa, mai kula da lafiyanku na iya lura da canje canje a bakin mahaifa a lokacin duban kun a yau da kullum. Hakan na nuna cewa aiki na gabatowa. Alama ta huɗu, fitowar zaƙi, wannan wata aba ce kamar majina mai kauri, wani sa’in tana haɗe da jini, hakan na nuni cewa hanyar mahaifar ta fara buɗewa. Alama ta biyar kuma ta ƙarshe, fashewar ruwan naƙuda, idan kun sama kwararan ruwa kwatsam, ku kira likitan ku ko kuma unguwanzoma nan take. Wannan babbar alama ce a sarari cewa naƙuda ta fara. Ku kasance a cikin shiri, kuma ku sani waɗannan alamomi na iya taimaka muku domin samun haihuwa cikin sauƙida kuma ƙoshin lafiya.

jama’a barkanmu da warhaka yau zamu tattauna hanyoyin inganta barci, a tare dani yau ina da nasihohi guda biyar kan yadda za a iya inganta barci na farko kada ku ci abinci mai nauyi kafin barci cin abinci mai nauyi yana iya sa barci ya yi wuya na biyu ku guji shan coffee ko shayi kafin barci caffeine yana iya sa yin barci ya yi wuya na uku a ƙirƙiri yanayi mai daɗi na barci tabbatar da cewa ɗakinku yana da sanyi duhu da kuma shuru na hudu ku dinka yin motsin jiki akai-akai motsa jiki na iya taimaka muku wajen samun ingantaccen barci na biyar ku dinga amfani da dababbaru dababbarun shaƙatawa dababbarun shaƙatawa kamar numfashi mai zurfi da tunani na iya taimaka muku wurin kwanciyar da hankalinku da kuma samun ingantacen barci idan aka samu matsalar rashin barci ya kamata a iya tambayan ma’aikatan lafiya ko likita da ke kusa da ku.

shaye-shaye abin damuwa ne ga lafiyar jama’a, abu ne da ke iya shafar al’ummar duniya gabaki ɗaya shirin SAFA na hukumar lafiya ta duniya, yana ba da cikakkiyar hanyar rage cutarwa da shan barasa ke iya haifarwa. SAFA dai yana nufin ƙarfafa ƙuntatawa a kan samar da barasa. cigaba da aiwatar da matakan magance tuƙi a yanayin maye. Samar da damar yin gwaji da kuma kula da matasa kan matsalan shaye-shaye. Ƙaddamar da hani a kan tallata barasa. Haɓɓaka farashi da kuma haraji a kan abubuwan sha, ta hanyar aiwatar da wannan shirye-shirye na SAFA, za ku iya rage rauni daya shafi barasa, cutarwa da mace-mace. Mu yi aiki tare domin inganta lafiya, jin daɗi da kuma samar da al-umma masu aminci. Ku shigo cikin wannan tafiyar ku goyi bayan ayyukan SAFA domin samun lafiya da kuma zaman lafiya

Barkanmu da warhaka. Yau za mu tattauna nee a kan cututtuka da makarfi kee yaɗawa. Wadannan cututtuka nee da ake samu ta hanyan cizon makarfi, kamar sauro, kwari da ma kudan zuma. Waɗannan makarfi suna ɗauke nee da ƙwayoyin cuta, kuma suna watsa su nee duk sanda suka cije mutum. Misalan makarfi sun haɗa da: sauro, ƙwari da ma ƙudan zuma da dai sauransu. Misalan cututtukan da suke yaɗawa ya haɗa dazazzaɓin cizon sauro, ciwon nail da nif, har ma da ciwon makanta na kogi da ciwon basi. To idan aka bi wa’yanan matakan, za mu iya kare kanmu daga cizon makarfi: Na farko a yi amfani da maganin rigakafi na ƙwari. Amfani da maganin rigakafi na ƙwari na iya taimakawa wajen kare ku, daga waɗannan cututtuka. Na biyu shi ne sanya tufafi masu rufi sanya tufafi masu rufi kamar riga da wando masu tsayi. Na iya taimakawa wajen kare ku daga cizon makarfi. Na uku shi nee tsaftace muhalli. Tsaftace muhalli na iya taimakawa wajen rage, yawan makarfi. Na biyar shi ne guje wa fita a lokacin da makarfi kee da yawa. Guje lokacin da makarfi ke da yawa kaman da safe da kuma yammaci. Idan kuna da wata tambaya, ko buƙatan ƙarin bayani, ya kamata ku tuntuɓi likitanku.

Zazzabi a yara na iya zama alamar damuwa, kuma da yawa daga cikin mu suna saurin amincewa da yawa zazzabin cizon saurono. Amma mene ne kuma ke iya haifar da wannan zazzabi musamman a yara masu shekaru ƙasa da goma? To, bari mu tattauna wasu dalilai masu yuyuwa na farko dai cututtukan numfashi, ciwon huhu da mura na iya haifar da zazzabi ga yara ƙanana, na biyu sanyi mara, kwayoyin cuta cikin mafitsara ko kuma ƙoda na iya haifar da zazzabi, ciwon kunni, na uku ita ce ciwon kunni ta tsakiya wanda ta zama ruwan dare a yara, kuma ita ma tana iya sa zazzabi. Na huɗu kwayoyin cuta da ke iya haifar da amai da gudawa na iya sa zazzabi, na biyar cututtukan fata, kwayoyin cuta kamar danshi da makero na iya hafar da zazzabi, na shida magungunan rigakafi wasu allurai na rigakafi na iya haifar da zazzabinma marasa ƙarfi a matsayin sakamako me illa, na bakwai wasu yanayin rashin lafiya kamar sanƙarau da dai makamancinsu na iya haifar da zazzabi domin haka yana da mahinmanci a tuntuɓi kwararraun masana kiwon lafiya dan gane asali da kuma magance yanayi irin na zazzabi kada ku ɗauka cewa ko wani zazzabi na cizon sauro ne akwai. Wasu cututtuka masu iya haifar da zazzabi ku kiyaye kuma ku kula da lafiyar iyalanku.

Ambaliyar da ta afku a Jihar Borno a Najeriya a baya-bayannan ta aifar da ƃarna kama daga lallace gidaje, taƃarƃarewar rayuwa tare da rabuwan kan iyalai. Halin da ake ciki dai yana da muni, inda dubban mutane ke buƙata agajin gaggawa. Ambaliyar ruwan, ta kuma ƙara barazanar kamuwa da cututtuka da rashin abinci me gina jiki da sauran dai matsalolin rayuwa. Amma kuma, an samu dacewa, inda hukumomin agajin gaggawa da hukumomi na gwamnati kuma har da al’umar yankin, suna aiki tare domin magance matsalolin. Z; i zuwa yanzu, ana raba matsuguni ga da kayan agaji ga iyalan da abin ta shafa, a bisani ha da m kungiyoyin kiwon lafiya, suna ba da kulawa kan kiwon lafiya ciki har da allurer riga-ƙafin cututtuka. Har ila yau, ana ba da tallafin abinci da abin sha me gina jiki ga masu rauni. Ba a gajiya ba, an dawo an fara gyaran hanyan ruwa da tsaftace muhalli, domin samun cewa iyalan nan su koma matsuguninsu na asali. A yau dai, ina kira da babban murya, cewa mu haɗa kawunanmu domin tallafa wa al’ummar Jahar Borno a wannan mawuyacin lokaci, duk wani ƙoƙari na ganin an farfaɗo da su, da kuma sake gina su, abu ne me mahimmanci.

Shayarwa, lokaci ne da mata kan samun kansu, bayan shafe tsahon watanni na goyon ciki, domin kula da abin da suka aifa. Nonon uwa, abu ne me mahimmancin gaske ga rayuwan jarirai, domin dorewan lafiyar rayuwansu, baya ga walwala, annashuwa, tare da ƙara dankon zumunci da shaƙuwa tsakanin uwa da ɗanta. Rashin wayo da dabara, shi ke sa ma; mace tinanin cewa, shayarwa ze iya sa nononta saurin zibewa. An so, a watannin shidan farko, ya zanto zallan ruwan nonon kike ba shi, hakan na temakawa wajen samun ruwan nonon a wadace. Kuma, kike ba shi a kai a kai, aƙalla ko bai yi kuka ba, ‘radiation “ɗin jariri, bai wuce awa ɗaya da minti hamsin, cikinsu kan kuma biƙatan nono. Ya zamto kuma, kin iya bayar da nonon kansa, wato ya zamto bakin yaran, ya rifa shafin baƙi, shafin baƙin nan na nono rijif, sosai. Ba wai kike ba; ba wai kike sa masa kan nonon ba, jariri ba kan nono yake tsotsa ba. Kar ki manta, ba da laƃƃe yake amfani ba, dan haka, ki haɗe sa da jikinki, ya zamto gemunsa na dunguran nonon. Haƙan, na temakawa tare da hana sa zuƙar iska da za ta kumburar masa da ciki. Sa’annan, in da hali, ban da shayarwa a kwance, daure ake tashi zaune, sa’annan, bayan an gama shayarwan, a daure jaririn a kan kafaɗa. Ana ɗan jijjiga sa, ana shafa bayansa, har sai an ji ya yi gyatsa. Hakan, ke nuna nonon ya tsirga masa, ba zai ke yawan tunbuɗi ba. Allah ya ƙara mana lafiya, da abin da lafiya za ta ci.

Shaƙewa na iya faruwa da kowa kuma a kowane lokaci sanin yadda za a yi a cikin gaggawa na iya ceto rai, idan babba ya shaƙe suna iya kasanceewa su kasa yin magana ko sauti ko su kama maƙogwaransu ko ƙirji, yanayin suna iya juya wa zuwa shuɗi a bisa nisa suna iya suma idan kana zargin wani ya shaƙe ka bi wannan matakan don ka samu mafita. Na farko ka ƙarfawa mutum idan yayi tari idan tarin baya aiki tsaya daga bayan mutum gwada bugan bayansa da sauri kaman so biyar a tsakin ruwan bayansa, idan har yanzu abun be fito ba ƙara da motsin helmici yin motsin helmicin ya kama da ƙunsa hannu ɗaya sa’annana sanya shi a sama cibiyan mutum, se a kama hannun da aka ƙunshe da ɗayan hannun sa’annan se a matso cibiyar da ƙarfi, amma to cibiyar sama da ƙarfi se a ci gaba da maimaita da hakan har se mutum ya farfaɗo ko kuma ya suma. Idan mutum ya suma ka ko kuma yanayin shi ya canza a nemi agajin gaggawa ku tuna yin aiki da sauri da kuma jarumta ze iya cetan mutum.

Wannan yana nuna wani yanayi na titin birni a hoto mai launin baƙi da fari, inda wani ma'aikaci, wanda yake ma'aikacin jama’a, yana tsaye ne a gefen titi, wanda akwai shara, yake ƙoƙarin sharewa da tsintsiya, wacce aka ɗora sanda a kanta domin sauƙin aiki. Wannan yana nuna irin ƙalubalen da irin waɗannan ma'aikata ke fuskanta a kowace rana, wajen tabbatar da tsafta, musamman a wuraren da ake yawaita zirga-zirga. Mutumin, yana sanye da kayan aiki, nau'in biri-da-wando, wanda zai iya nuna cewa yana aikin kula da tsaftar wurin ne. Titin mai kwalta hannu biyu, da kuma fitilun kan titi a tsakiya, yana cike da abubuwan hawa iri-iri, kamar motoci da babura, sai kuma masu tafiyar ƙasa. Ana iya ganin shara a cikin magudanar ruwa da ke gefen titin daga hannun hagu, wacce ɗabi'a ce mara kyau, da ta yawaita a cikin al'umma. Muhallin da ke kewaye, ya nuna irin titin birni ne kuma irin wuri ne mai cinkoson mutane daban-daban, wasu na tafiya, wasu kuwa na tsaye. Hoton yana jaddada muhimmancin ma'aikatan tsafta, wajen kiyaye tsaftar muhallin ǳama’a.

Barkan mu da warahaka yau za mu yi magana ne akan matakan keɓancewa don kobid 19, in kun an tabbatar da kamuwan kobid 19 yana da mahinmanci a ƙebance don kare yaɗuwan cutan zuwa ga wasu. Ga wasu matakan da za a bi wurin keɓancewan na farko a keɓance a gida idan cutan ba ta da tsanani za a iya keɓance a gida, wannan na nufin za ku kasance a ɗaki daban kuma ku guje hurɗa da sauran mutane a gida sa’annan tsaftace hannu akai-akai da sabulu da ruwa ko kuma a yi amfani da magnin kashe kwayoyin cuta na hannu da gaba dai ya kamata ana rufe baki da hanci da takur ɗin tishu a lokacin tari ko atishawa, sannan a jefar da takur ɗin a kwandon shara. Abu ne me kyau a sanya murfin fuska, sanya murfin fuska a lokacin ta kake tari da da wasu mutanen don ka kare su a bisani dai tsaftace fuska, tsaftace fuska akai-akai da sabulu da ruwa shi ma yana taimakawa. Abu me mahinmanci shi ne mu guji hurɗa da wasu mutanen a guji hurɗa da wasu mutanen musamman masu rauni da yara da tsofi. A ƙarshe dai ya kamata a tuntuɓi likita idan alamomin cutan suka yi muni, idan kuna da wata tambaya ko buƙatan ƙarin bayani ya kamata ku tuntuɓi likita.

Barkanmu da warhaka yau dai za mu tattauna akan yanda ake kamuwa da cutar ebola. Ebola dai cuta ce mai tsanani kuma a wasu lokutan tana iya kisa, ana samun wannan cuta daga dabbobi zuwa mutane kuma tana yaɗuwa a tsakanin mutane ne, kamuwar cutar ta hanyar dabbobi ta hanyar taɓa dabba masu kamuwa da cutan kamar jaba da ɓera ta hanyar shirya ko cin nama daga dabbobin daji masu kamuwa da cutan. Yaduwar cutar ta hanyar mutane ta hanyar taɓa kai tsaye, jinni, ruwa ko gaɓoɓi da sauran jikin mutane masu kamuwa da cutan ta hanyar taɓa kai tsaye abubuwa da suka kama da ruwan jikin mutane da suka kamu da cutan ta hanyar taɓa gawawwakin mutane da suka mutu sanadiyyar cutar. Muhimmiyar bayani ba a yarda da kama cutar ta hanyar iska ba ko ta hanyar huɗɗa da al’ada yadda za mu iya kare kanmu daga wannan cuta ta kama da na farko a guje huɗɗa da dabbobi masu kamuwa da cutan, na biyu kiyaye tsafta kaman yadda ake kiyaye wa a dinga wanke hannu akai-akai, na uku a yi amfani da kayan kare kai na mutane lokacin kula da mutane da suka kamu da cutan. Na hudu a yi amfani da hanyoyi masu aminci wajen ɗauka da binne gawawakin mutane masu kamuwa da cutan, idan kuna da wata damuwa game da cutan ebola yakamata ku tuntuɓi likita.

Barkanmu da war haka, yau zamu tattauna ne batun bandeji mai jawuwa, bandeji mai jawuwa yana karfafawa kafa dan dawo da sahun kada daidai, bandeji mai jawuwa yana saurin dawo da daidaituwan kafa kuma yana da sassauci wanda ake amfani da shi don tallafawa da kuma kare kafa, yana taimakawa wajen rage kumburi rage ciwo da kuma inganta zagayawan jinni a cikin kafa, to ga yadda ake amfani da ita bandejin a hankali ake amfani da shi a kusa da kafa yana fara ana faraway daga kasan kafa zuwa sama bai kamata ayi matsi sosai ba amma ya kamata ayi daidai don tallafa wa kafan ba tare da yakewan jinni ba, a dunka cire shi akai-akai don duba fata don tabbatar da babu alamar rauni, to me yasa ake amfani da shi wannan bandejin roba ana amfani da shi don magance matsalolin kafa kamar kumburi, rauni, juyi, ciwon baya na motsin jiki, abu mai muhimmanci da ya kamata a lura da shi shi ne idan kuna da ciwon suga ko rashin jin dadi na jiki ya kamata a tuntubi likita kafin amfani da ita, abu na biyu shi ne idan kun lura da alamun rauni kamar zan kafa ko kuma kumburi a cire shi nan da nan kuma a tuntubi likita, waɗannan bayanai ne kawai don sanarwa don samun cikakken bayani da kuma shawarwari ya kamata ku tuntubi likita ko masanin kiwon lafiya.

Shawarwari domin rage nauyi rage nauyi yana buƙatar haɗin gwiwa na canje-canjen abinci motsa jiki da ingantaccen yanayi na rayuwa ga wasu shawarwari masu amfani don rage nauyi cikin lafiya cin abinci mai gina jiki cin abinci mai ɗunbin gina jiki ya kan maida hankali kan cin kayan lambu ‘ya’yan itatuwa hatsi masu cikakken kwaya da protein mai kyau kamar kifi kaji da wake a guji cin abinci mai mai da sukari yawaita cin abinci mai mai da sukari yana haifar da ƙarin nauyi sannan a rage cin kayan zaƙi da abubuwan sha masu sukari da abinci maimaiƙo rage cin abinci mai yawa a dinga kula da yawancin abinci da kake ci musamman idan kana cin abinci mai kitse ko mai yawan calorie motsa jiki a kai-a-kai yawan motsa jiki yakan taimaka sosai motsa jiki na taimakawa wajen ƙona mai da rage nauyi yin motsa jiki kamar guɗu tafiya mai sauri ko iyo na iya taimakawa wajen ƙona calorie